seesa yaa mayyaate seesa yaa mayyaate seesu manchi beettira aanno horo maa maati seesa afi'neemmohu maminniiti seesaho yineemmo woyiite mayyaate seesu manchi beettira aanno horo maa maati seesu manchi beettira aanno horo maa maati.

Faashinette yaa mayatte, faashinette yaa mayate, faashinete horonsineemo uduuni hikoyeti, faashine horonsidhanori ayeeoti, faashine manchi beettira mayi hoto uyitano, faashine uyitanke horo ma maati, faadhinetr yaa mayate